Trano vita amin'ny biriky, miendrika trano gasy ary mitafo tanimanga. Misy lavarangana eo anoloana ary misy hazo maniry eo amin'ny tokotany. Mba fanirian'ny malagasy ery ny hanana trano fialofana fa nefa noho ny zavamisy dia tsy ny malagasy rehetra no manana fahefana hanao trano.

Rehefa ilay tsy mahamasa-bary maraina iny dia tena mety tokoa ny fifidianana mofo; afaka atao sakafo maraina, afaka ampiarahana amin'ny zava-pisotro toy ny kafe, ary mahavoky izy io mahasolo vary tokoa; mahavita miatrika ny tontolo andro ianao rehefa mihinana mofo ka voky.

Maro isankarazany ireo toera-pianarana teny anglisy eto Antananarivo. Misy amin'izy ireny maimaimpoana, izay tsy andoavam-bola; misy ireo andoavam-bola tena lafo dia lafo tokoa. Anjaran'ny mpianatra tsirairay, ary anjaran'ny Ray aman-dReny no misafidy izay sekoly mety aminy. Mampivelatra ny maha izy azy mantsy, ny fahaizana ny teny anglisy.

Maro ireo ankizy tanora Malagasy ny te-hianatra fa tsy afa manoatra noho ny tsy fahampian'ny ray aman-dreny, noho ny tsy fahampiany enti-manana ary ny faharatsian'ny fitaovana, mila manao ezaka be ny fanjakana amahana izany olana izany, mila manangana fotodrafitr'asa raitra, mila manova ny rafim-pampianarana ho eken'ny kalitao an'ny asa eto an-tany.

Trano gasy milalotra tany, mitafo tanimanga. Eny ambanivohitra matetika no tena mbola ahitana trano gasy ohatran'izao ; raha ny eto Antananarivo renivohitra dia tsy ahitana an'itony firy, ny hatahorana amin'izy ireny dia hirodana fa mafy be ireo nanaovan'ny mpanao azy ka tsy hatahorana hirodana indray.

Matetika ny olona manana fahefa-mividy dia mamonjy ireny toeram-pisakafoanana ireny rehefa tsy mahamasa-bary ao an-trano. Tsy voatery mandeha lavitra izy fa mivoaka akaiky kely dia efa mahita izany toerana izany, ary afaka misafidy tsara izay zavatra tiany hoanina sy ireo zavatra izay tiany sotroina ihany koa.

Anjerimanontolon' Antananarivo eny ny toerana iray hanovozam-pahalalana. Ianarana eny avokoa na ny fomba fiaina amin'ny olona na amin'ny fomba fanitarana saina, ny fomba fandraisam-bola, ny fomba fitantanana orinasa, ny fomba fiasan'ny siansa. Izao fiainana rehetra rehetra izao dia afaka ianarana eny avokoa.

Loko fandokoana trano. Rehefa vao mahavita trano vaovao dia tsy maintsy lokoana ny trano mba hanome endrika anazy. Ny zava-misy anefa rehefa afaka taona maromaro dia lasa tsy hita intsony ilay lokon-trano fa voafafan'ny orana, ny rivotra ihany koa dia mamely ao anatin'izany.

Matetika ny rova dia ahitana trano marakely avokoa ao anatin'izany no hiraketana sy hitehirizana an'ireo fitaovana rehetra nampiasain'ny mpanjaka tamin'izany, ny fomba fampiasainy azy ary ny fomba fiainany dia voarakitra ao amin'izany trano marakely izany. Afaka tsidihana izany ankehitriny ho fahafantarana sy ho fampitomboana ny fahalalàna efa misy.

Misy vehivavy tena te hanova zavatra eto Madagasikara. Tsy mahazo sehatra anefa izy ireo ka mihafihafy eny an-jorom-bala. Misy aza any am-pony any fotsiny no miredareda ny fitiavana te hanao, fa tsy mahazo fahalalahana satria ny lehilahy dia tena mibahana.

Raha akondro aloha no resahana dia tena mankafỳ azy io tokoa aho. Rehefa ilay mandeha mivoaka ny faritr'Antananarivo iny ka mandeha lavitra dia mitondra akondro ho atao fahatsiarovana.

Zava-maneno mampidobodoka ao an-trano, rehefa ilay tsy misy atao iny ny ankizy dia lasa izy mandeha mandrehitra zava-maneno ka manao dihy eo izy, alainy sary iny avy eo ary aparitany eraky ny tambajotran-tserasera, marobe ireo olona mankafy izany dihy izany.

Filaharana lavareny izay hamonjy taksibe. Maro ireo ankizy tanora maika handeha hianatra nefa tsy maintsy miandry laharana satria vitsy ny fiara. Ny olona rehetra koa samy te-handeha daholo ; tsy maintsy manam-paharetana raha te-hahazo ny soa.

Skoto manao fanamiana ara-dalàna avy amin'ny sampana mena na koa hoe mpiandalana. Ny fikambanana misy azy ireo dia tily eto Madagasikara. Mamolavola zatovolahy enina amby folo hatramin'ny dimy amby roapolo taona, natao olom-pirenena vanona ary andrin'ny fianankaviana ary ho vavolombelon'i Jesoa Krity.

Sakafo mangatsiatsiaka ho anao aorianan'ny finanam-bary any amin'ireny toeram-pisakafoana raitra ireny ny tena ahitana ny tony ary ny vidiny somary lafolafo fa nefa na izany aza mahatsara fahasalamana mihinana sakafo ara-dalàna sy mirindra tsara sahalan'ny izao.

kojakoojam-pikarakarana ny tava. Ny tovavano manana fotoana maro be hikarakarana ny tarehany na ny tavany. Rehefa hivoaka ny trano na handeha hamonjy lanonana dia handaniana ora maro eo ambonin'ny fitaratra, ary ihany koa andaniana vola hividianana an'izy ireny.

Zavamaniry volena ny katsaka, mijoro mahitsy ny tahony, miovaova ny haavony ka misy ireo mirefy enim-polo santimetatra rehefa lehibe nefa misy ny lava dia lava izay mihoatra ny enin-jato santimetatra ny sahalakavan'ny katsaka dia mirefy dimampolo sy roan- jato metatra.

toerana manan-tantara ny rova izay ahitana zava-maniry maro samihafa ihany koa ao anaty rova ary misy trano kely izay mampiavaka an'izany rova izany ;maro ny karazana rova eto Antananarivo indrindra moa izany eto madagasikara ary izy ireny dia toerana natao hitsidihan'ny mpizahan-tany ihany koa indraindray ary mampidi-bola izany

Rehefa mandeha lamasinina dia manatona eo anoloanan'ny varavarakely ahy ireo mpivarotra maro be. Misy mivarotra hani-masaka, misy mivarotra voankazo...Tena hoe mitady vola izy ireo hamelomany ny vady aman-janany. Mafy tokoa izany mamelona tokantrano izany fa mampahery antsika mianakavy.

Eny amin'ny tsenan'ireo Sinoa moa tena betsaka itony kilalao plastika ho an'ny zazavavy kely itony. Ahitana sotro plastika, ahitana lovia plastika afaka ampiasaina ao an-tokantrano ihany koa izy ireny fa tsy voatery kilalao ihany. Afaka fasiana rony, afaka fasiana laoka, afaka hihinanam-bary ilay sotro plastika.

Tovovavy tsara tarehy miaraka amin'ny tsikiny, izay mahababo fo tokoa! Manao satroka, ary manao fitafiana lava (miloko fotsy izany). Izy dia eo ankaiki-na hazo iray, izay mampiavaka an'i Madagasikara ity hazo ity satria tsy dia fahita any ivelany loatra.

Fahiny Madagasikara dia natsoina ho nosy maitso izany hoe : marobe ny ala, ala mikitroka; fa ankehitriny kosa izy dia atsoina hoe : nosy mena, vokatry ny fanimban'ny malagasy ny tontolo iainana, fandoroana ala, fandoroana tanety , fanapahana hazo, ka dia mampalahelo ny mieritreritra an'izany hoe : nosy maitso Madagasikara nivadika ho nosy mena.

Ny Fiangonana Loterana Malagasy dia anisan'ny fiangonana tranainy raha ny eto Madagasikara, efa marobe ireo mpivavaka ao anatin'ny Fiangonana Loterana Malagasy ary miparitaka manerana ny nosy izany fiangonana izany, indrindra na any ambanivohitra na ny any an-drenivohitra ary misy sampana maro be ao anatin' izany fiangonana izany : toy ny sampana skoto, toy ny sampana tanora.

Fiara maro karazany maro no mivezivezy eto Antananarivo an! misy fiara vaventy ,misy fiara mandinika ,misy ny fiara salatsalany. Fa ny tena mampiavaka indrindra ny fifamohivohizana eto Antaninarivo dia ny fiara fitanteram-bahoaka ohatra ny fiara larana siviambifolo amin'izato izay mampitoy an'ny Ankatso sy 67 hekitara.

Any Soatanana any amin'ilay misy toby lehibe. Tamin'izay nankany tamin'ny taona dimy ambin'ny folo sy roa arivo tena malaza be ny fanaovana petakofehy ary io no asa fiveloman'ny fikambanana. Tena hoe mampidi-bola izany satria ny olona vahiny avy any ivelany tonga ao Soatanana mandeha mangorona lamba vita amin'ny petakofehy. Lafo be ny vidin'izy ireny tamin'izany.

Tamboho voarary vato eo anoloana trano. Mafy erỳ ny tamboho rehefa voarary vato sahala amin'izao satria tsy azon'ny mpangalatra ary na misy biby manantona aza dia tsy voadonany satria mafy be. Entanina hatrany ny olombelona rehetra rehetra manana trano mba hanisy fefy ny tanànany.

Fodikely lava vava, biby maniditsidina eraky ny hazo. Tsy tokony ho vonoana izy ireny fa tandrovana ny ainy, karakaraina hatrany izy satria izy ireny dia anisan'ny mandrafitra ny tontolo iainana sady bedin'Andriamanitra koa raha mamonomono biby izany.

Any amin'ny toerana misy herinaratra ihany no afaka ampiasana ireny vilany manara-penitra ireny. Izany hoe tsy misy saribao, na tsy mila kitay fa ilay vilany tenany ihany dia efa mahamasaka ilay vary. Fa ho an'ny any ambanivohitra izay tsy misy herinaratra moa izany dia tsy misy asany ireny fa dia atao haingon-trano eo fotsiny raha ireny no ananana.

Ankizikely anankiroa mianatra manao sary, mpianatra eny amin'ny ambaratonga fototra izy ireo ; ampianarin'i dada sy mamany hikirakira fahaiza-manao samihafa. Mihitatra ery ny fisainan'izy ireo ary tonga olon-dehibe izy rehefa iray andro any. Tena hoe mahafinaritra raha zarina dia ny mbola kely ny zaza hitombo.

Fitaovam-panamboaran-dalana manara-penitra. Ry zareo teratany sonoa ny tena manana an' izy ity. Isika eto Madagasikara tsy mbola manana orinasa mamokatra an' itony fitaovana itony. Voatery manafatra hatrany isika rehefa te hanamboatra lalana manaram-peno. Hany ka lasa vesatra be izany eo amin'ny teti-bola-panjakana.

Mpilalao baolina kitra iray lava volombava izy dia falifaly ire satria hatehany eo ambonin'ny baolina ny saokany, avy nifaninana tamin'ireo mpifaninana hafa izy ary faly satria nandresy tao anatin'izany. Koa mampahery an'ireo mpilalao rehetra mba hahery.

Tsy ny olombelona ihany no manana tranom-barotra afaka hividianana sakafo na fanafody ; fa ny biby ihany koa dia misy tranom-barotra natokona ho an'izy ireny hividianana sakafony, na fanafodiny, na ny fikarakarana ny fahasalamany ary misy karazany maro ireo tranom-barotra fivarotana fanafodim-biby, na sakafom-biby eto Madagasikara.

Omby aterina ho vonoina ka fatorana aloha. Raha amin'ny Malagasy dia tena kolontsaina sy zava-dehibe ny fananana omby ; tsy manan-karena ianao raha tsy manana omby. Fa raha manana harena maro be azy ianao ka omby ray no anananao dia tsy misy dikany ihany izany rehetra rehetra izany.

Raha ny antontanisa no jerena dia ny lalao baolina kitra no be mpilalao indrindra eto Madagasikara. Ho an'ny ekipam-pirenena manokana, dia misy fifantenana ireo tovolahy hiditra ao anatin'izany ekipam-pirenena izany. Misy kosa anefa ireo ankizivavy, izay miditra ao anatin'ny ekipam-pirenen'ny zazavavy. Ny anaran'ny ekipam-pirenena malagasy lehilahy dia Barea.

Raha ny fifidianana ety Madagasikara no hasiana resaka dia tena feno kolikoly. Misy mividy vato, misy mangala-bato, ary misy manao ireo osoka isan-karazany. Tena hoe tsy mandeha araky ny famarinana izany fifidianana izany, na eny anivon'ny Fokontany, na eny anivon'ny Kaominina, na eny anivon'ny filoham-pirenena.

Trano gasy any amoron-dalana izay mitafy tany manga. Dia manana ny mampiavaka azy izao kolontsaina malagasy izao amin'ny fananganana trano. Tsy voa tery hoe mampiasa simenitra be na hoe mividy fitaovana lafo vidy, fa naha io tany io ihany ary dia afaka volavolaina ananganana trano.

Vokatry ny fivoaran'ny zava-misy, rehefa manao fanadinana ny mpianatra dia tsy mampiasa taratasy intsony. Solosaina avy hatrany no ampiasaina, ary ao anaty solosaina no manao ny kajy, ny matematika, ny vahaolana, ny fahaizana manoratra. Tena milamina ny fampiasana an'io solosaina io.

Ny voankazo dimirirana dia tena tsara sy mahafinaritra tokoa mihinana azy rehefa masaka tsara sy matoy iny izy. Afaka anaovana ranom-boankazo izy ary afaka hatao voan-dalana rehefa mandeha lavitra ary afaka amidy ihany koa ho fidiram-bola ho amin'izay manana an'azy maniry eo tokotany na manana azy maniry eny an-tsaha.

Rehefa manao dokam-barotra eny amin'ireny takela-by eny amoron-dàlana ireny, dia tsy maintsy mandoha vola. Na izany hofan'ny takela-by, na izany hofan'ny mpanamboatran'ilay sary; ka noho izany mila mandany kely raha te hahazo be, indrindra eo amin'ny sehatry ny ara-barotra sy ny dokam-barotra.

Mpianatra sekoly ambaratonga fototra. Manao fanamina mahafinaritra, misy sainam_pirenena Madagasikara eo amin'ilay fanamìna. Mahonena erý mijery ity tovolahy handeha hiditra ao an_dakilasy ary ilay tovovavy ao aorianany manaraka azy. Hiditra hianatra matematika izy ireo aveo.

Ny fitaovam-pandrafetana dia ananan'ny mpandrafitra tsirairay. Ao anaty gony kely izay ireo no apetrany rehefa handeha hiasa iny izy. Babeny eny an-damosiny eny izy alohan'ny handeha hiasa rehefa tonga an'ny ampiasana dia apetraka amin'ny fitoerana iray azo antoka tsara ary rehefa hampiasa an'azy izay vao havoaka ao anatin'io gony kely io.

Fatam-pera vato sy vilany : misy arina fandrehatra ao anatin'ilay fatam-pera, ilay vilany kosa fandrahoana sakafo toy ny vary na laoka, misy biriky kely eo akaiky ; toy izao hatrany ny endrika lakozia aty aminay tsy tena hoe mahagaga loatra mijery izao fa mahavariana ary.

Afaka hatao tsara ny mandeha mitsangatsangana ka mitoetra ao anatin'ireny efitrano fandraisam-bahiny ireny. Tsy voatery hoe any an-dafy ihany vao matory ao anatin'izy ireny fa na eto Madagasikara ihany aza dia afaka manofa fa misy ny zavatra ilaina rehetra ao anatin'ireny, misy rano, misy efitrano fandriana.

Mofo akondro, voankazo maro samihafa natambatra, vary, hena, ireny karazan-tsakafo maro samihafa ireny dia afaka hanasana vahiny rehefa misy fanambadiana na misy lanonana maro samihafa toy ny fahasoavana azo avy any am-piangonana.

Karazan-javatra fanosotra amin'ny tarehy ahitana loko maro isankarazany toy ny maitso, mena, mavo, mainty, fotsy. Ny tovovavy no tena liana amin'izy itony rehefa eny an-tsena eny. Ary ny vidiny dia mora dia mora tokoa ka tokony araraotina ny fividianana izany.

Raha fiara raitra sy laika farany aloha ny resahana dia tena mbola taraiky ny ny akamaroan'ny vahoaka malagasy satria tsy mahatakatra ny fahefa-mividy fa ireo olona mahitahita sy manana ihany ny tena mahavidy sy mahatakatra izany fa ny takatry ny Gasy dia ilay fiaran'ny daholobe andoavana eninjato ariary e !

Fiangonana anatirova. Tamin'ny andron'ireo misiônera dia ity fiangonana ity no naoriny voalohany teto Antananarivo. Mitoetra ho tantara lehibe anivon'ny firenena malagasy izany ary maro ireo mpizahatany no mitsidika ity fiangonana ity, izay miendrika hatrany vata tampon-doha hatrany am-paladia.

« Ny vato nahitana soa aza hono hosora-menaka ». Zava-dehibe menaka eo amin'ny kolontsaina malagasy. Tena afaka ampiasaina amin'ny sakafo izy io ary afaka hosorana ho an'ireo izay nahitana soa, afaka hosorana amin'ny zaran'angady ihany koa alohan'ny andeha hiasa tany.

Fa tsy hanary mandrakizay ny Tompo, eny fa na dia mampahory aza Izy dia mbola hiantra ihany araka ny haben'ny famindrampony fa tsy sitrany ny mampahory ny mampalahelo ary tsy sitrany ny mampahory zanak'olombelona. Ny fanitsakitsahana ny mpifatotra rehetra ambonin'ny tany ho eo ambanin'ny tongotra.

Sakafo gasy mafilotra : trondro nendasina, vary mena maina, lasary, anana. Tena sakafo gasy io fa tsy nataotao foana ary izay mihinana azy dia mahatsapa fa tena hafa ihany izany kolontsaina malagasy izany. Rehefa any andafy tsy mihinam-bary iny dia tena mahatsiarotsiaro azy io.

Biby tsy fahita eto Madagasikara ny Tigra. Ratsy tarehy izy io ary tsy dia tsara alain-tahaka ny toetrany satria dia mihinan'olona. Fa misy ireo biby tsara tarehy sady tsara toetra, ary tena azo alain-tahaka ny toetrany, toy ny voromailala.

Fitaovam-panodinana ranom-boankazo. Rehefa vanim-potoana ny hafanana ny manomboka eo amin'ny volana oktobra ka hatramin'ny volana febroary dia mandeha be ny mpivarotra ranom-boankazo satria mitaky izany ny vahoaka rehefa eny an-tsena eny. Afaka manararaotra kely mihitsy ny mpivarotra amin'ny fampiakarana amin'ny vidiny ranom-boankazo.

Ilay zanaky ny ben'ny tanàna anay dia manana moto mpitrifatrifana be. Mideradera ery izy eraky ny tanàna hoe manana. Izy anefa mbola kely dia kely, Fohy kely koa raha ny halavany ary izy dia tsy ampy taona ary.

Dimy alina sy valo hetsy sy efatra tapitrisa ariary ny fanofana fiara aty Madagasikara. Afaka hoentina mandehandeha ny fiara. Afaka hanaovana izay tiana atao : hirevirevena amin'ny alina, handehandehanana mandeha mivoaka mankany Imeritsiatosika ohatra na mankany Ampefy rehetra iny.

randram-bola ataon'ny vehivavy malagasy misy oha-pitenena izay manao hoe aza mitomany randrana tsy manendrika ny tena midika izany fa misy ireo endrika randrana izay tsy manendrika anao akory ary tokony ho fantatrao hoe inona ny mety aminao

Harona vita amin'ny rofia. Eny an-tanànanay dia maro ireo tovavy izay misehatra amin' ny fanamboarana rofia. Tena mahavelona ny ankohonany sy ny vady aman-janany izany. Satria harona iray dia mitentina hatrany amin' ny valopolo tapitrisa ariary, tena hoe fandraharana lehibe raha mahavita izany isika.

Trano vaovao vao namboarina mitafy fanitso. Tokan-trano vaovao ihany koa no mipetraka ao anatiny io trano io. Raha eto Madagasikara dia tsofina rano ireo tokan-trano voahorina. Ilay ohabolana miteny hoe : "Miteraha fito lahy, miteraha fito vavy."

Tsy dia tiako loatra raha ny haingo trano zany no atao maintsomaintso. Ohatrany tonga dia midorehitra be zany ilay izy. Nefa raha izay moa ny safidin'ny tokantrano iray, atao akory? Samy manana ny tiany io fa tsy hita hifanenjehana na tsy hita hifanomezan-tsiny.

Mahita fisainana hafa mihitsy ireny mpiangaly zavakanto ireny. Manao sary sokitra izy dia asehony anatin'ilay sary sokitra fa mila mifankatia ny olona. Ary ny fifankatiavana no tena lehibe indrindra eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona satria izao fiainana izao sy ny filàny dia tena mandalo avokoa.

Itony fitaovana fanaketohana taratasy itony dia matetika hita eny amin'ny birao samihafa. Fa zavatra mampiomehy ; nisy fotoana izahay nanaketoka taratasy kay tsy ilay taratasy no voaketoka fa ny tanako indray no tao. Fa naharary be aho ! Tena hoe naharary be mihintsy satria ilay vy kely iny mihintsy no nitsofoka tany anatin'ny tanako tany.

Ny fivarotan_tsakafo masaka eto Madagasikara moa matetika dia tsy maintsy misy vary avokoa satria ny vary no foto_tsakafo. Ary rehafa ilay noana eny an_dàlana iny dia mandeha miditra amin'ireny fisakafoanana ireny, dia manontany vary. Ny vidiny manodidina ny efatrarivo na dimy arivo ; misy koa ny vary amin'ny vidiny lafo toy ny iray alina ariary.

Fitaovan'ny mpianatra isan-karazany. Ahitana kitapo, fanoratana ary ireo kojakoja toy ny famafana lelo. Ny Ray aman-dReny dia sahirana ery mitady vola mba hividianana an'itony fitaovan'ny mpianatra itony rehefa volana Septambra sy Oktobra. Taloha ary izy ireny dia volana Aogositra dia efa managombola.

Mpiasan'ny orinasa iray izay mpanamboatra lalana. Manao ireo aron-doa sy aron'ankanjo izy ireo rehefa eo ampanatanterahana ny asany. Ny tanjona dia izy ireo lavitrin'ny loza, mifanampy hatrana izy manao ny asam-bondrona. Raha misy ny anankiray izay manana olona dia manampy azy ny anankiray hafa.

Mahafatifaty kely ny mahita an'ilay kaopy misy haingony ireny. Raha manam-bola aho dia ividianako an'ireny zandrinay ataony fisotroana ronono. Neninay koa moa tena tia be an'izy ireny ary afaka ataony fisotroana kafe izany rehefa amin'ny hariva reradreraka iny izy. Tena hoe mahafinaritra e !

Lakana ambony tora-pasika misy voanio maniry erỳ ampita mahafinaritra erỳ ny tora-pasik' i Madagasikara satria dia ahitana toerana malalaka azo anaovana baolina kitra ary misy ihany koa ranomasina etsy ankilany mandrivondrivotra erỳ izy izany. Tena hoe mahafinaritra gasikara !

Madagasikara sy ny harena ara-boajanahary, tena manana Madagasikara raha ampitahaina amin'ireo firenena hafa satria dia hita eto avokoa ireo hazo tsy misy any amin'ny firenen-kafa, hita eto avokoa ireo biby tsy misy any amin'ny firenen-kafa. Ireo ny harena mila trandrahana ary izany mba hampidi-bola eny anivon'ny isan-tokantrano.

Fikafika kely hitandrovana ny fandriampahalemana ao an-trano, asina fakan-tsary avokoa ny efitra rehetra rehetra ; tonga dia talaky maso eo avokoa ny zava-miseho ao an-trano, na misy mpangalatra ary ,na misy olona manaonao foana ary ao an-trano, tonga dia raisim-potsiny izy rehefa tratra'ilay fakan-tsary isaky ny efitra.

Ramatoa iray izay manao sarin-doho mpivarotra gazety sy mpivarotra sarobao . Ireo gazety dia misy maro isan-karazany hitangoronan'ny olona isa-maraina. Ny arina fandrehatra ihany koa dia fampiasa andavan'andro satria io ny fitaovana iray hoetina mahamasaka sakafo.

Ny ankalamanjana dia sehatr'iray ngezabe afaka hanaovana sahan'asa maro. Sehatra ihany koa izy io afaka hitakosonana amin'ny natiora satria eny ankalamanjana eny dia hita eny daholo ny zava-maniry : ny biby, ny ahitra na ny bozaka. Dia tena mahafinaritra ny miaina ao anatin'izany.

mampalahelo indray indray no mahazo an'ireny moto ireny ilay olona mitaingina ilay izy vaventy dia vaventy ilay moto anefa madinika kely ny olana dia lasa vaky ny kodiaran'ilay moto na hoe vaky ihany koa ny fivoahan-tsetroka na hatapaka ny isatr'ilay moto

Rehefa mandeha faritra Morondava iny dia baobaba ny tena ahafantarana an'azy. Marobe ireo olona izay mitsidika ny faritra iny noho ity zavamaniry iray mahafinaritra sy manintona tokoa ity. Raha izaho hanokana dia tsy mbola natsidika ny santorana izany aho fa maniry mba ho any.

Mpivarotra voanjo eny amoron-dàlana miaraka amin'ny elo be. Tena hoe mitady izay azahoana vola ny olona ary zara aza raha misy hinanana. Fa na izany aza, tsara ny voanjo ho an'ny fahasalamana satria mampitombo an'ireo hery sy tanjaka ary entanina isika ihinana azy.

Kafe misy voasary makirana amidy any an-tsena. Rehefa mandeha miasa dia eo amin'ny amin'ny folo no fotoana fisotroana kafe, ary rehefa amin'ny telo dia afaka misotro kafe indray mandeha. Any an-trano moa dia afaka manamboatra ka maka vovo-kafe, ary eny an-tsena izany no vidiana.

Ilay mpiara-mianatra aminay taloha nivarotra lamaody amin'izao fotoana. Tena faly be izy manao anio asany io a satria ahazoany vola be, nitosatosaka erỳ izato vola rehefa hariva iny. Tena hoe milamina ny fiainan'izy ireo ary ny zanany ary dia mahafatifaty kely daholo vokatr'ireo fananam-bola.

efa manomboka miroaborombo izao ny tontolon'ny teknolojia ka ny mpianatra dia mampiasa solo saina rehefa mianatra any am-pianarana misy hitetikasa izay zao a mampianatra solo saina maimaim-poana ho an'ire akizy tanora en an'ny tontolam-bavohana ary tsara tokon'ny toanana tokoa izy reny a satria mampivelatra amin'ny mahaolona fianah ary morahita asa ny ankizy ahy rehefa mahafian'ny fikitiana soa

Eny Soarano eny Analakely eny no misy ny ivontoerana fanofanana nomerika izay karakarain'ny tambazotra iray eto Madagasikara. Misy toerana ihany koa io izay hiantsonan'ny lamasinina ary manoloana ny vavahady dia misy tovolahy iray izay lava volo, manao satroka ary manao akanjo.

Sokatra mavomavo iray mahafatifaty. Rehefa mivoaka an'i Madagasikara dia raràna ny fitondrana an'izy itony satria ny lalàna dia mametraka fa ny harena voajanahary dia tsy tokony ahondrana any ivelany. Raha ohatra hoe te hanondrana dia mila taratasy ara-dalàna. Mandalo dingana maro nefa izany.

Famanana rano mafana aingana. Rehefa marary kibo amin'ny alina dia tena aingam-piasa be mihitsy itony, ary rehefa maika ihany koa. Tamin'ny mbola niasa tany anaty orinasa lehibe, dia rehefa noana dia mandeha mamàna rano mafana amin'itony dia vita.

Fitaovana tsy afa-miala ary tena zava-dehibe indrindra ao an-tokantrano ny kifafa. Ny tokantrano tsy misy kifafa dia heverina ho trano maloto, satria ny kifafa dia fitaovana iray hampiasana hanadiovana : na ny efitrano fatoriana izany, na ny efitrano fandraisam-bahiny izany, na ny efitrano fikarakarana sakafo.

Manjakely ny mahita ilay tovovavy manao tovam-bolo ireny rehefa mirandrana satria dia tena lava tokoa ny volo miaraka amin'ilay tovam-bolo ary afaka anaovana endrika maro samihafa amin'ny alalan'ny randrana izany dia afaka lokoina ihany koa ny volo, afaka lokoina ny tovam-bolo dia efa lamaody be mihitsy izao amin'izany e !

Anisany fampitam-baovao tena mety ny takela-by famantarana. Ny tena mahatsara ireo moa dia atao maro loko mba hahasarika ny mason'ny rehetra. Ny famehezana amin'ny sary, na soratra amin'ny teny, dia ahafahan'ny olona tsirairay mamantatra ny zavatra tiana ho tenenina amin'ny takela-by.

Gaga ihany aho mieritreritran'ilay olona tsy tia mamaky boky ireny. Asa hoe aiza izy no hahita fahalalana raha tsy hamaky boky ? Raha mijery horonan-tsary fotsiny, tsy ampy izany satria ny horonan-tsary dia mandalo fotsiny ihany fa ny boky tena mitoetra ho mandrakizay.

Karazam-boky nangonina olona tsara sitrapo. Nentina hanampiana ireo tanora tsy afa-manoatra amin'ny famakiana boky na dia eo aza izany dia ao hatrany ireo tsy miraharaha. Tsy fantan'izy ireo ny tombontsoa azo avy amin'ny famakiana boky ka ataony ambanin-javatra sy tsinontsinona izany.

Sakafo mafilotra : angivy, voatavo ary foza, maro loko izy ireo ary tsara ho an'ny zazakely vao teraka na ny olona antitra efa akaiky hody ihany koa ary kay tsara mihinana azy. Dadabeanay tena tia an'izy ireo ary isaky mivahiny aminy dia ireo foana no arosony ny zafikeliny sy ny zafiafiny.

Raha ny vaovao an-tsoratra no jerena dia tena tsara tokoa ny fiaraha-miasan'i Madagasikara sy Lafrantsa na ny filoham-pirenena frantsy aza dia tonga eto Madagasikara, ny filoham-pirenena malagasy moa tsy lazaina intsony fa mitsidika an'i Lafrantsa matetika; tena hoe tsara fifandraisana ny roa tonta.

ao anaty rova no hahitana an'ireo dia misy fiangonana trano vato iray izay tena manan-tantara misy haingon'ny tsara ireo trany vato io haingony miendrika voninkazo vita amin'ny vato ary mahaliana mpizahantany mahaliana ny olona mahita ny izany haingo tsaratsara izany

Mirehareha mitsiny aho a ! Amin'ny fananana ireo mpanakanto malagasy, izay sangany indrindra amin'ny resaka asa tanana ny fanaovana sary, afaka manao sary baobab izy ireny, afaka apetaka amin'ny rindrina izany sary izany, afaka manao sarina tontolo any ambanivohitra, afaka manao sarin'olona ka tena poa-tsatroka be ho anareo mpanakanto rehetra rehetra.

"Ry fiangonana nandao misy ve ny zo hamingavinga ?" "Tsy vita krizy ara-pahasalamana akory dia miditra krizy politika lehibe sy maika ny sosialim-bahoaka. " Ireo ny lohateny gazety ao amin'ny gazety ny fiangonana iray eto Madagasikara, mivoaka isam-bolana ity gazety ity amin'ny vidin'ny dimanjato ariary.

Fampirantiana asa tanana malagasy ao anaty trano eva. Rehefa fety na fotoan-dehibe dia tena mahafinaritra ery mahita itony fampirantiana itony. Tena manan-talenta tokoa moa malagasy ao ireo satroka, ao ireo seza kely, ao ireo lamba latabatra ; afaka amidy any ivelany izy itony mba ahazahoana tombony.

Mahavelom-bolo mihitsy amin'izao ny mahita an'ireo tanora Malagasy manorina tokantrano ka mandala hatrany ny fomba fitafy Malagasy rehefa fampiakaram-bodiondry sy rehefa fanambadiana any am-piangonana. Mahafinaritra kely ny mahita an'ilay vehivavy manao raoby tsara tarehy, mahita an'ilay lehilahy manao lamba gasy sy satroka gasy, manao kapa vita Malagasy. Tsara ny Gasy e !

Fiangonana katolika romana izay miorina any ambatilaona ,isak'alahady dia misokatra hatrany ity fiangonana ity. Maro ireo mpino izay midodododo mamonjy izao efitrano fiangonana izao, mandray famelan-keloka, mibebaka amin'Andriamanitra ary mahazo tso-drano masina.

Misy karazany maro ny ranomboankazo ; misy ny ranomboankazo vita amin'ny voasary, misy ny ranomboankazo vita amin'ny voanio, fa rehefa le miala hetaheta miaraka amin'ny namana sy ny fianakaviana iny, dia tsara raha mamonjy toera-pisotroana ary mifidy izay karazam-boankazo tiana, indrindra moa fa eo amoron'ny ranomasina.

Trano vaovao milokoloko misy hazofijaliana erỳ an-tampony. Raha ny hevitro aloha dia finoana an'i Jesoa Kristy tsotra izao ilay hazofijaliana. Mety pasitera na zanaka mpiandry ny tompon'ity trrano ity. Anefa tsy azo atao ny mitsara ivelany ihany fa mila manadihady tsara aloha.

Raha ny lohatenin-gazety malaza eto amin'ny tany sy ny firenena dia ny fifidianana ben'ny tanana izay hatao ny faha iraika ambin'ny folo desambra ho avy izao. Maro ny ady hevitra pôlitika majhakasika ny filatsan-ko fidiana. Ao ireo an-tanan-dehibe ary re any ambanivohitra. Fa samy manezakezaka ny hahalany avy ny kandida tsirairay avy.

Ny bandy tafita sy lasa lavitra eo amin'ny fainana dia bandy tsy maka lagy na dia tsy manana fiara raitra na tsy manana moto taingenana aza dia vita ny mandeha tongotra ho anaty kilometatra maro, andeha handrato fahalalàna momba ny solosaina ny anton-dia ao anatin izany miaraka amin'ny izato kitapo mavesatra be.

Tovovavy bikaina, tsara tarehy ny fitsikiny, mahababo fo mijery. Maharesy lahatra ireo tovolahy marobe na ireo mbola tsy manambady na ireo efa ramose. Izany ka kanto ary tena meva ery no mijery azy miaraka amin'izao taovolo.

randramboly tsara pe ireo vehivavy mony nany amory tseraka moa ny tena manao an'izao endrika volo izao satria izy ireo dia manana voly mifanaharaka amin'izay tao voly ity fa ireo borivoly kosa dia tsy afa manoatra satria tsy misy volohran-dramina ny sola moa tsy miteny intsony

Izay liam-baovao hono liam-pandrosoana. Betsaka ny loharano hahafahantsika manaraka ny vaovao. Hoan'ny mponin'Antananarivo manokana izao dia mahaliana azy kokoa ny mijery amin'ny gazety, misy manaraka amin'ny vaovao amin'ny onjam-peo, amin'ny fahitalavitra.

Fanaon'ireo tanora rehefa leo leo fiainana iny izy dia zoma hariva ny andro, mandeha miditra toeram-pisotroana, manao mamomamo ary mandeha mivembena eraky ny lalana mody. Misotro zava-pisotro misy alikaola, mifoka sigara, mihinana paraky ary mifoka rongony.

Vokatra vita amin'ny ronono amidy any amin'ny tranom-barotra lehibe. Madagasikara dia manana orinasa maro izay manodina sakafo ; anisan'izany ny fanodinana ronono ho zavatra hafa, ary ohatra amin'izany ny"Socolait".

Manafaingana ny fikarakarana ao an-tokatrano ny fampiasana ny fatana manarapenitra. Tsy mila misahirana akory mandeha mitsipona kitay any anaty ala mikitroka be. Tsy mila mandeha mividy arina fandrehatra. Hataingina eo ambonin'ny fatana ny vary, rehefa masaka dia bataina fotsiny.

Mahafinaritra hatrany ny mahita an'ireo tanora Malagasy : manorin-tokantrano, manaraka amin'ny fomba Malagasy dia ny fananteram-bodiondry izany; satria ny vady tsy lasa-bodiondry tokoa anie ka henatra eo anivon'ny fiarahamonina e ! Koa mamporisika antsika tanora, izay hanori- tokantrano an ! mba handeha hangata-bodiondry, indrindra ho an'ny lehilahy ho any amin'ny vehivavy.

Fianakaviana sambatra manao fialan-tsasatra eny amoron-dranomasina. Tonga hatreny ampovoan-dranomasina izy ireo milomano ary tsy maintsy miboridana avokoa ny rehetra satria raha vao manao akanjo dia lena ilay akanjo. Mahafinaritra erỳ satria dia manala ireo rarin-tsaina isan-karazany. Ny ranomasina moa dia rano mahafinaritra.

Bitro lava sofina sy akoho kely, ireo bitro lava sofina dia mihinana vilona ary ilay akoho kely dia eo ambonin'ilay sakafony bitro. Mahafinaritra ery ny miompy indrindra moa ilay vonoina lasa hena ireny rehefa fety na rehefa alahady dia fanaonay ny mamono bitro.

Trano mikorontana sy jiro mirehatra, solaitra mainty misy soratsoratra, seza sy latabatra fianarana lesona, varavarana boribory ary varavarana lavalava, elam-baravarana anankiroa mifanarona, asiana fanalahidy dia mihidy.

Arendrina taratasy miloko fotsy, mena, maitso is5ay manambara ny lokon'ny sainam-pirenena malagasy. Fentina rehefa harivan'ny dimy amby roapolo jona itony arendrina taratasy itony. Maneho ny afon'ny fitiavan-tanindrazana anatin'ny Malagasy tsirairay avy, ary tokony hitondra izany isika Malagasy izay entanina tokoa.

Tombony be ny fananana trano manokana satria afaka hofan-trano ary mahatsiaro tena ho malalaka tsara tsy voateriteritenin'ny hafa ianao rehefa manana trano. Fa nefany ezaka be ihany koa ny mbola fananganana trano, mila ny finiavana sy mila ny fahavononana feno izany. Indrindra hoan'ireo mpivady vao ; na ireo tanora izay mbola vao hisondrotra eo amin'ny fiainana. Mampahery tompoko !

Maro be ireo mpitsabo netim-paharazana eto Madagasikara misy ireny ara-dalàna dia misy tsy ara-dalàna fa misy ihany koa ireo manao fitsaboana amin'ny alalan'ny raokandro malagasy sy ny zava-maniry misy ihany koa izy ireny efa nanaovana andrana ka nahomby fa misy ireo tsy azo hatokisana nohon'ny tsy fananana andrana natao tamin'ireny

Ny lalitra dia biby maniditsidina ary tia mipetrapetraka eny amin'izay torana rehetra hitany eny. Ka izay no nahatonga ny tanora malagasy namorona fomba fitenena hoe ; "lalitra be tsisy tsiro ka mijoboka ao anaty rano mamay." Vokatr'izany dia maty izy rehefa mijoboka ao anaty rano mamay ary tsy misy fiainana ho anazy intsony.

Misy karazana ravinkazo maro samihafa afaka ampiasaina amin'ny zavatra mahasoa. Misy ravinkazo afaka anaovana tambavy fisotro, misy ravinkazo afaa anaovana fanafody, misy ravinkazo afaka anasitranana fery. Ka anjarantsika izay mahafantatra ny karazana ravinkazo no ampiasa izany amin'ny fotoana ialina azy.

Mampangorintsina ny mahita ny biby landy eny ambony hazo, indrandray izy ireny dia misy poizina raha ohatra hoe mitehana amin'ny hoditrin' ny olombelona. Mila mitandrina hatrany isika rehefa mandeha mamakivaky any anaty ala any, mba tsy ho tratran'ny poizina alefan'ny biby masiaka.